Cal ma tye nyuto lwakki dyangi nyankole ma tungi olot maboco mada kalagi tye matar tye ka nen dyangi ma gua ka cam odye olet pien dong cawa me dok gang dong oromo tye awot igudi dyangi man komgi leng atika.

Manodi mogo ma kigero i centa me cato wil ka kiwero kalane tye kwar yelo col cal coda ti iye cal jami acata ti i kom ot magi dogolane ti gin angwen dok ki yabo gikuru luwil man ot cato biacara ginonge icenta ma iteng taun

Cal man tye ka nyuto lapwony ma tye ka coc i kor ot. cal man tye ka nyuto lapwony ma tye ka pwonyo lutino kwan tye ka cono i kor board kun tye ka tito tyen coc magi i ot kwan lapwony man oruko kor bongo matar odolo badeo iye tye macol oketo nyonyo pa muno gin kubbe ki buk me pwony.

Man winyi ma gicamo ringo nyo cindek dok gikwo ka man kineko iye ringo i nying kilwongogi ni karole tyen gi boco komgi col dogi bor tatar winyi man pol pa lilim piny gineno me cente ditte bedo ka maringo tye iye atikane i park dok kulu ka ma rec kulu acam nonge iye.